Issi quma keetta penggiyan issi maccaasiya uttaasu. I achchankka daro oyddeti de'oosona. Ippe guyye baggaarakka siine, dumma dummabati beettiiddi de'oosona.

Cora xaaciya xaaceti wogga mittaa achchan qanxxetti uttida mittaa suure issi baggissidi wottiiddi de'yoogee beettiiddi de'ees.

Issi sayniya bollan boyyee kumi uttiis. Ha boyyiya giddonkka sayniyassi maaliyan barbbaree giigi uttidaagee beettiiddi de'ees.

cora xaacciya yaratti issippe shiiqi oyddiya uttidoosona. eta gidonkka maccay attumay issippe de'ees

naa"u attuma yettanchchattine heezu macca yettanchati issipe ziiriyan yexxidine kaa"idi de"iyoge beettessi.

Issi maccaassiyaa bari shayan zaabbiya tookkada miiccayda eqqaasu. A eqqiddo boottanikka i achchan doozati lo"o puuti uttidaageeti beettiidi de"oosona.

kushe hiillaa go'ettidi hiillanchchati medhdhiddo inkkiriitte hagan beettees. Ha inkkiriitiya nusoni nuuni dumma dummabawu go"ettiyogaa.

Wolaytta wogaa maayuwaa mayyidia cora asati baluquwaa toggidi hemettidi de'oosona. etappe bagga asati tohuwan hemeettide de'oosona

Wogga kaamiya ogee beettes. Ha kaamiya ogiyanikka cora asati ha simmid yiidi de"oosona. Asatuppe guyye bagaraka keehipe cora mittay beettees.

Issi maccaasiya zo'o qiiba maraa oyqqada eqqaasu. I achchankka qiiba na'iya eqqa uttaasu.

cora qumaa qommoti issippe shiiqi uttidosona, saynniyara ashoy kummi utiis, ashuwa mata daaboy, barbaree, budeennay be'ees.

Naa'u keettappe sintta baggara wogga kuwaa giddon cora attummanne macca asay issippe eqqiddosona. Etappe sintta baggara suure puulatti lo'ibeenna wolaytta keettaykka beettidi de'es.

lo"o goshsha muruttatuppe beettiya ayfetuppe issuwaa idiya lellehe hagaan beettide de'ees hage lellehe suure ayfe uttidaage lo"o murutan giigeti uttidaage beetide de'ees

aasay dumma dumma mittatta qanxanawu go'ettiyoo coora magezettinne qalameeti dumma dumma qoomo qalameti haagan coorati shiiqi uutidaggeti beettiidi de'oosona.

Issi supper markkeetiya getettiya zal"iya sohuwan dumma dumma ushshaa qommotti beettiiddi de"oosona. Ha ushshatikka sure puulattidi uttidaagetti beettiiddi de"oosona.

miizaa bayzziyoone laamiyo sintta baggara keehi modhdhi uttidaa meheta oyqqida uttida daro asati de'oossona he mehetuppe guyye baggara daro asay bayzzidinne laamide de'ees

Maayo keettaani bootta cora shuraabeti giigettidi uttidosona. Etappekka sintta baggaara lo"o woykko puulatti uttida bootta shuraabee beettiiddi de'ees.

kaamiyayyo xaqqamettiyo lambba de'iyo heera qonccissiyaa woga Tappelay eqqi uttiis; a achchankka kaamiya oge wogay de'ees.

Cora oydetu yuushuwani masworqqeti coratti uttidaageti beettiiddi de'oosona, ha masworqqetikka Puulattidi giigi uttidaageti qumaassi xaqqamettiyogaa.

Puulatti uttida caammay Hagan beettidi des; ha caamma malkeekka karetta caama; ikka sure keehippe lo'iya caamma.

puulatti uttida yelaga oyddu macca naati issipe uttidosona. Etikka bootta maayuwa maayidi ufaytiiddi de"oosona.

Cora woosaa keetta haggazanchchati issippe shiiqid yeexxidi de'oossona. Etikka bantta kushiyaan banddiraa oyqqi uttidoosona.

Kushe hiillatun suurenne lo'i giigetti uttida otoy de'ees. Ha otoyikka nusooni an haattaa tigidi xaqqamettiyoogaa. Ha otuwa bollankka gosee de'es.

Cora maccassati naaxala maayyidi ammanuwayyo go'ettiyo hiila massareta bantta kushiyaan oyqqidi issippe yeexxide de'iyooge beettide de'ees.

Wogga dembban soo meedoosati issippe shiiqidi de'oosona; etappe baggay maataa miide des; baggay eqqi uttiis; dorssay, mehee ubbaykka issippe de'oosona.

Hagee beettiidi de'iyaagee kawo Xoona gettettees, hageekka beni wolaytta asaa daro layttata kawo gididi kaalletida gadaawa.

issi keettani corra assati issipe shiiqidi miidine uyidi diyoge beettessi etti ubbaykka bootta maayuwaa maayidi issipe uttidossona.

Heezzu attuma asati eqqi uttidosona. Eti eqqido bootaykka mittaa ayfee lo''o ayfiya ayfi uttidaagaa achchan eqqidosona. Etappe issoy bari silkkiyan mittaa ayfiya denttiiddi de'ees.

naa"u yelaga macca naati ambbaa giddon kaamiyaan ogiyaan kuwaa tokkide de'iyooge beettees; etikka katama puulayidde de'osona

Usuppuntta kifiliya luxiya tamaaretussi hisaabiya maxaafaa geetettiyagee giigetti uttidaagee hagan beettees. Ha luxiyo maxaafaa bollankka ha maxaafaa giigissida asatu sunttatinne haqa ha maxaafaa yiggi xeellida asatu sunttay de'ees.

cora asati issippe shiiqidi oydiyan utiddi miiddinne uyiiddi de"oosona. Etappe guye baggaaraka cora mittay beettiidi de"es.

Issi yelaga maccaasiya bari naataa naa''aa issippe oyqqada eqqaasu. Qeeri na'aa bari kushiyan idimmada, issi na'iyo qassi bari achchan qoommada eqqaasu.

cora maayuwa qommoti hagan suure puulati uttidaageti hagan beetide de'oosona; ha maayotikka dumma dumma malikkiyan giigi uttidageeti hagan beettide de'oosona

ichchashu maccaageedinne issi attumaagee issippe maaraara eqqidosona etappe guyye baggaara naa77u wolaitta keettai de7ees

Lo''o goshshaa oosuwan lo''o murutaa lo''o ayfiya ayfi uttida abikaadoy hagan beettiiddi de'ees. Hageekka suure ayfi uttiis.

Oyddu goommaawa kaamee keehi oorattanne puulati lo'iidi de'iyaagee eqqi uttiis. A malkkeekka keehippe boottanne keehippe lo'iyagaa.

pappayay suure aufi uttidaage beeti de'ees; appekka issoy ka'"i uttiis; hankkotikka ka"ananidde de'oosona; hagetikka pappaya.

keehi puulattidinne lo''i uttida shuchchaa keettay de'ees ha keettaappe sintta baggaara kaamiya ogiyaa achchan asatikka de'oosona

cora asati issippe shiiqidi mehiyaa goora'idi de'oosona ha gora'iyoosankka issi boottaa maayyiddaage mehiyaa kacciyaa oyqqidi uttiis; appe guyye baggarakka cora asati de'oosona.

oyddu dorssati ississan maata miidi de'oosona. etikka naa''ay naa''ay issippe qashsheti uttidoosona, ha dorssatu achchan asatikka eqqi uttidoosona.

coraa attumanne macca asati qorqqoruwaa oyqqidi issippe kaamiya ogiyan biidi de'oosona, etappe sintta baggaara amarida asati wolaytta wogaa maayuwaa maayi uttidoosona.

Woosa keettaa hagaazanchchatuppe issuwa gidida Wondimu Shulgaadoy hagaan pootuwan beettidi dees. Appe guye baggaara cora asati utti uttidosona.

Ichchashu deeshshati issippe eqqi uttidodosona. Eta sintta baggaarakka dirssay de'ees. Ha deeshshatikka boottanne zo'onne hegaa mala malkkee de'iyo deeshshati issippe shiiqi uttirosona.

Kaame ogiyaa loyttide de'iyaage beetide de'ees; hagee kaame ogiyaa puulayddi suure loyttid de'ees; ha kaamiyappe guyye baggara issi kaamekka eqqi uttiis.

Issi yelaga na'iyaa ba kushiyaan banddira oyqqada duuniya eqqasu; ippekka guyye baggara daro yelaga attuma naati eqqidoosona.

wolaitta sooddo yumbburshiyaa penggiyan cora asati kiyiiddinne geliiddi de7oosona. ha penggiyaa achchan kaameekka eqqi uttiis.

Issi yelaga na'aay issoy bari kushiyan issuwan banddiray oyqqidi issi kushiyaa baaga miccidi duunniyaa bollan eqqiis.

kushee hiila go''ettidi giigissido jabanati puulatti uttidaageeti issippe shiiqi uttidoosna. ha jabanappe guyye baggaara issi maccaara eqqaasu.

woossiyo keettaa giddon cora asai issippe shiiqidi yexxiiddi de7ees. eta sinttan issi yettaa aggaazanchchai yexxiiddi de7ees.

Cora asati issippe shiiqidi oydiyan utti uttidosona. Etappe sintta baggaarakka naa"u asati eta xeelliiddi eqqidosona. Eti de'iyo bootaykka keehi puulatti uttida bootaana.

Aawatettay de'iyo cora gadaawati issippe shiiqi uttirosona. Etikka kushiya bollawu denttidi oyshaassi kushiya dentti uttidoogee beettiiddi de'ees. Hageetikka cora asati issippe shiiqi uttirosona.

Issi yelaga macca na'iyaa oyddiya bollan uttada issi bari kushshiyaan huuphiyaa oyqqa uttaasu. I huuphekka keehippe Puulatidi suure lo"ees, I huuphiyankka zo"o malkke qalamee tiyeti uttiis.

Cora donoy issippe shiiqidi sharaa bollan beettide de'ees. Hagee donoykka lo"o unkkuwaa unkkoti uttidaage beettees.

Oyddantta kifiliya luxiya tamaaretussi wolayttatattuwan giigi uttida wolayttatto luxettaa maxaafay hagan beettiiddi de'ees. Ha maxaafay giigido waagaykka ichchashu biran giigetti uttidaagee beettees.

Issi keettaa penggiyaan issi haree eqqi uttiis. ha hariyaappe guye baggaara issi attumagee eqqi uttiis.

Cora macaageeti issippe shiiqidi wogaa maayuwaa maayidi eqqidosona. Etappe guye bagaarakka cora mitay de'ees. Etikka issippe eqqidi uffaytiidinne miiciidi de'oososna.

Issi yelagay bari kushiyan tooraa oyqqidi bari qooriyan wogaa qonccissiyaaga xaaxidi issi kushiyaa kiisiyan yeggidi eqqis. Aappe guyye baggaarakka cora asati eqqi uttiisona.

Cora wolaytta yettanchchati Wolaytta woga maayyuwa maayyidi duridinne kaa"idi beettoosona. Eta giddon amaarida aati bantta giddon toora oyqqidi issippe duridinne kaa'ide de'oosona.

Miizzaa bayzziyonne laammiyo bootan mittaa dirssaa achchan cora boorati qashetti uttidaageeti beettiiddi doosona. Hagankka dumma dumma malkkiyara de'iya boorati beettiyddi de'oosona.

keehi puulattidinne lo77i uttida cora macca asati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi maaraara ubbay issippe uttidosona.

Cora attumanne macca asati bantta kushiyan dorssaa oyqqidi eqqidosona. Eti oyqqido dorssaykka keehippe puulattidi lo'iya dorssata kushiyan oyqqi uttidosona.

Dalbo gabri'eeliyaa bataskkaaran cora asati issippe shiiqidi uttidosona ha asatuppe baggay hemettiidi de'ees

issi yalaga maccaasiya zo'on kootiyaa maayada oydiyaa bullan uttaasu akka barkkushiyan dawutaraa oyqqa uttaasu

Issi qumaa miyo keettaa penggiya issi bitanee kushiya meecettiiddi de"es. A achchaanikka Issoyi kanttiiddi de"es. Quma keettan issinniya penggiya eqqada eqqa uttaasu.

Heezzu xaaciya gadaawati issippe shiiqi uttidosona eti heezzaykka bantta kushiyan waraqataa oiqqidi biiriyaara issippe oyqqi uttidosona.

issi miizzaa aakimee issi karetta mizziyo narppiyan caddiiddi de7ees. aappe guyye baggaarakka hara miizzatikka de7oosona.

woossiyo keettaa giddon cora asay issippe shiiqidi uttiis ha asayappe bagga asay eqqi uttiis

Woossiyo keettan cora asati eqqi uttidosona. He asatu guyyessan naa"u qeeri naati bootta maayuwa maayidi bantta kushiyaani shaamaa oyiqidi eqqidosona.

Ichchashu asati issippe eqqidi keehippe ufayttiiddi de"oosona. Hegeetu giddoppekka naa'ayi maccaagaa heezzayi attumaaga etikka toophiya qonccissiya banddiraa bantta shayan maayidi uttidosona.

Issi luxetta kifiliyan cora tamaareti issippe shiiqidi uttirosona. Ha uttida tamaaretuppe sintta baggan issi na'iya maskkiya wottada kushiya xaaxada etaara issippe uttaasu. Ha sintta baggaara de'iya naatu achchan xarphpheezaykka de'ees.

Haga beettidi de'iya caamay kongguwa giyo caamay cora caamata issippe shiishidooge joynniyaa bollan beettide de'ees. Ha caama malkkekka bootta caama.

issi yelaga na'ay shonkkooray kummi uttidaagaa giddoppe shonkkoora mentanaasi bari kushiyan oyqqi uttiis. issuwan shonkooraa oyqqidi issuwan mashaa oyqqidi qanxxanaanees.

Naa'u asati issippe issi hariya oykki uttidosona. Issoyi hariya oykki uttis Issoyi qassi hariya bollan de'iya masunttan xaliya tiyiiddi de'es.

Naa"u macca naati oydiya bollan uttidi dugetta biittaa xeellidi de'oosona. Etta huuphphekka keehippe puulattidinne keehippe lo"iyaage beettid dees.

Kushe hiillan suure lo',iddinne lo"o hanotan giigetti uttida kalttay beettidi dees ha kalttay dumma dumma mitata qanxxanawunne qeranawu nu son go'ettiyo miishsha.

Wolaytta moottaa xaaciya gadaawa getettiya issi gadaaway bari qooriyaan hadiya wottidi boottaa shurabiya maayyidi eqqi uttiis.

wolaitta soodo yumburishiyaa penggee keehippe puulattidinne lo77idi giigi uttidaagee beettees ha penggiyaa achchaanikka issi issoi eqqi uttiis.

naa'u attuma gasta asatinne heezzu yelagga maaca asati issippe salppiyan eqqidosona. eta sintankka issi qeeri na'aaranne issi qeeri na'eera etaara issippe eqqidososna.

Cora asati issippe shiiqidi mitta puutiya tokkidi de'oosona. Etikka mitta puutiya tokkidi mitta tokkiyo boottan de'oosona.

Issi yelaga macca na'iya ba kushiya xaaxada gede xeellaydda eqqaasu. Akka ba huuphiyan koppiyyiya wottada qassi borssaakka bari shayaara duge yeddada oyqqa uttaasu.

Heezzu yettanchchati wolaytta wogaa maayuwa maayidi kaa'iiddi de'oosona. Etikka bantta kushiyan tooraa oyqqidi uttidosona.

Issi yelaga bitanee keehippe ufayttiiddi de'iyagee beettiidi de'es. Ikka bari kushiya naa"an bandditata oyqqidi keehippe ufayttiiddi de'es.

Naa'u gaareti kaamiya ogiyara dugettaa simmidi yiiddi doosona. Ha gaariyappekka guyye baggaara cora asati sinttauw simmidi biiddi doosona. Ha gaariyappe haddirssa baggaarakka cora mittati beettiidi doosona.

Issi yelaga na"iya oydiya bollan uttada keehippe miiccaydda uttaasu. Akka bootta maayuuwa maayya wottaasu bootta caamaa wotta uttaasu.

Issi yelaga bitanee bari shaya bollara woga qonccissiya wolaytta maayyuwaa maayyidi eqqi uttiis. Ikka eqqidi keehippe upayttidinne miiccide de'es. A achchan issi dorssa mariya dawus, appe guyye baggaara cora mittati de'ees

Issi wolaytta keettay ceeggi uttidaage beettiidi de'ees. Ha keettaykka suure puulattidinne lo"idi beettiidde de'enna. Ha keetta zuuretikka darin lo"idi beettiidde de"okkona.

cora asati issippe goynniidi de'oosona. He asatuppe guyye baggaara cora asatti kaamiyaa ogiyaara biidi de'oosona.

Issi maccassiyaa guyye gutta Ababba xeellaydda eqqasu. I huuphphekka addussay shaya bollara yi uttiis. Daro qommotun daddetidi uttiis.

Issi puulanchchanne keehippe lo'iyaa geela'o na'iyaa bari qooriyaan dunguzaa xaaxada ba huuphphiyaan kopiyiyaa wottada duunniyaa bollan uttaasu.

lo''o puulattidi lo''o meraan giigetti uttida suree hagan beettiide de'ees. hagee surekka naa''unne heezzu meratun giigetti uttida sure hagan beettide de'ees.

dumma dumma qumaa qommoti samppa bollan bettidi de'oosona. ha quma qommuwappe amaridaageeti oytta malaatiyageeti barbbaree, baacciray heganne hegaa malatiyaageeti.

lo'o kushe hiillan xaafetti uttida pitaletti hagan beetoosona. ha pitalettikka suure tiyettidi lo'o meran giigetti utaageeti beetoosona.

issi yelaga macaassiya bootta mayuwa mayada nuunio tiranspporttiyawu xaqqamettiyoogaa bolan uttada haa xeelaydda de'awusu.

Dumma dumma qommo dantteeleti issippe shiiqi uttidosona. hageeta nuuni nusoni dumma dummabatussi go"ettetees.

Maxaafa keettan issi attumaagee uidiyan uttidi nabbabiiddi de'ees. a achchankka cora maxaafati issippe shiiqi uttidosona.

Oyddu yelaga asati baluquwaa toggidi biiddi de'oosona. Eta guyyessankka cora attumanne macca asay wogaa maayuwa maayidi kaa"iiddinne ufayttiiddi geeduwan de'oosona.

Cora asati issippe shiiqi uttidosona. Etappe baggati uttidosona. Baggati eqqidosona. Etti ubbaykka issi mala shurabiyaa malkkiyaa maayidosona.

cora woykko daro attumanne macca asay issippe shiiqi uttiis, ha asappe haddirssanne ushachcha baggan mittay kummi uttiis.

Issi ambbaa giddon kushshe oosotun suure lo'i giigi uttida kushshe hiillaa hiilanchchati bantta iqaa bayzziidi diyoogee beettees. hagankka mashshay paasee dumma dumm kushshe hiillatun giigaagee de'ees.

cora asati uttidaageetu sinttan heezzu yettanchchati wogaa maayuwaa maydi eta sinttan duriiddi de'oosona.

heeraa saynissiyaa yaagiyo maxaafay oyddantta kifiliya luxiyaa tamaaretussi giigi uttidaagee beettide dees. ha maxaafa bollankka daro daro siileti de'ossona.

Issi maccaasiyaa ciiyyi uttida donuwaa giddon eqqada bari kushiyan donuwaa oyqqada keehippe ufayittaydda de"awusu.

Kushe hiillan giigetti uttidda keree beetees. HAgeekka suura puulattidda kushe hiillan giigettidaga.

Cora keettati sinttan cora asati eqqi uttidosona. he asatu sinttankka issi booray maataa miiddi d'ees, issi booray eta achchan eqqi uttiis.

Cora qumaa qommudi issippe saafan shiiqi uttidosona ha qumaa gidduwan barbbaree de'ees. barbbariya yuushuwan boinai shukkaaree dumma dummabati issippe de'oosona.

issi attuma na'aynne issi macca na'iya toophiya banddiraa naa'ay oyqqidi eqqidosona. he asatuppe guye bagaara deree de'iyaagee beetiidi de'ees.

Sooni dumma dumma allaalliyaw xaqamettiyo kushe hillan suure lo"idi giigetti uttida dantteelle hagan beettiiddi de'ees. Cora dantteeelletinne cora dantteeelletu malkketi hagan beettiiddi de'oosona.

issi bitanee qumaa cora asatussi gishiidi diyaagee beetees. ha issi na'ay appe qumaa ekiidi beetees. ikka qumaa imiidi des.

Cora woosiyo keettaa haggaasanchchati issi shuchcha kiittan issippe shiiqidi uttidosona. etappekka baggay kushiyaa kessi uttiis.